Ko`ate manchu lekate qodhanota ikitanna insano mayi mayini loonsani xawisi?

elekitironkise yinanni woyitte shibba ganba asine gidose hasisanno udunne wore lonsanireti lawishaho xawano cabicho mannu aniga looseha iso elekironkisete lonisoniho televizhineno hatoti

kalaqonna qoxeessa kaliiqiwi afi'nanniha ikkanna manchi beettira duucha horo aanno lawishshaho maa maa aannoro xawissino gedensaanni horosi kulle

Egenshishsha yinnanni woyte mittoricho ku'lanni woyi egensiinsanni doogoti lawishshaho haaru uduuni fuliro hatene egensiinsanni doogo egenshishshaho yinanni babbaxxitino doogonni egenshishsha saysa dandiinanni.

Minenna gallanni mine yinannihu lamunku mine ikkanna mine duucharicho giddo amadano, gallanni mini kayinni gallanniwa ikkanna mine kayinni duuchurichi gallara dandaano.

Mininna dubbu saadati yineemmo woyte saada lamewa gaamanni ,mininna dubbu saadati yinanni mini saadati yinanni woyte mini giddoni afantanotta ikkittanna dubbu saada kayinni dubboho coyi gaxigalu saadati

muro yinanni wote kalaqamunni afi'nannita sagalete giddo gaamantannota ikkitanna shaanaoo lawinore hatto shunkurtaoo qaaraoo woleno kuri lawannoreeti.

amma'no yinanni woyiite duuchu dani amma'no no lawishshaho kaaliiqa amma'newoohunna hattono misile woy angateyii loonse amma'nanno.

Egenshiishshaho yinanni woyte mittoricho egensiissa ikkittanna anfonikkire ku'late assinanni doogoti duuchu doogonni egensiisa dandiinanni telewishineteno ikko radoneteno egensiisa dandiinanni.

tuqu xaadooshshe yinanni wote giddosi duucharicho amadinoha ikkanna rosono ikko techo ikke hosiha odoono ikko duucha egenno giddosinni adhinanniho tuqu xaadooshshi duucha horo noosi.

bunu minenna sagalete mine yinanni woyiite bunu mini buna afi'nanniha ikkanna hartono sagalete mini sagale afi'nanniha ikkanna lamunku badooshshenna horose tittirte kulie.

boohaarranni mereershi manchi beetti hagiidhanni roso adhanno base ikkitanna mama mama boohaarranni mereershi doogo no lawishsha uyi?

Electironkse yinani woyite manchu anga loosinota ikitana iseno duucha shibani lonsonite iseno duuchu horo uyitano yaate lawishshaho raadone macishate electronksete uduunet yaate hatono televsine.

Afantino gashshaanona annuwa yinnanni woyte loosinsanni lophite fultino woyi egenantinoreti insano manchi beetto kaa'littanni ikko macca fulte ikkara dandaano

faashine yinanni woyiite yana abitino uduunichu aani sooro ikkitanna duuchuri aana sooro abitanno lawishshaho ko'atete aanano ikko uddi'nanni udano aana sooro abitanno wooyiite faashinete yinanni

hara daa''attonna darama yinanni wote hara yinanni wote bayiichinni bayiicho hara ikkitanna daa'ato yinanni wote kalaqo maala'la ikkitanna darama yinanni wote kayiinni fajjo nookkiha baara widoonnji hara ikkitanno.

mashshinubba yinanni woyte uduunnicho ikkanna angate loonsoonni woy mannu loosinoho ,iseno lawishshaho televiyinubba maashshinubbatenni loonsoonnita ikkitanna manchi beettira lowo horo uytanno.

loosu manchi beetti heerara yee assannore ikkanna, mayi mayii loosi nooronna ayi ayi loosannoro? hiitte doogonni loonsanniro xawisse kuli.

Giwirinu looso ikkanna isino giddosi duucha looso hanqafino lawishshaho badala kaysa, lalo cea, lukkuwa cea, woleno kore lawanore giddosi amadino.

Minina biirote uduunivho yinani woyiite lamunku uduunicho ikkana lamunkurira badooshu noosi mini uduunichi mini gidooni horo`nsinayiha ikanna biirote udunichi biirote horon`sinaniho.

roso yinanni woyte egennote buicho ikkitanna roso duuchu garinni afi'nara dandiinanni lawishshaho rosu mine ha'ne ronsara dandiinanni hattono maxaaffa nabbanbe buuxa dandiinanni woy rosa dandiinanni

daddaloho yineemmo woyte hiranna hidhate bude ikkanna shaanu noosihu hire ka'e woxe afirihu gedensaanni wahe noosikki ikkiro hire kae wahe hidhdanno doogo uduunnicho soorri'rate doogooti yaate

daddaloho yinanni woyiite manchi beetti afanshsha woyi woxe afirara assannoha ikkanna hiranna hixxate dogooti mitu birrunni hiranni hixxanno mitu uduunichuyi sooriranno.

Koatete yinayii woyite lekate wodhinanita ikitanna manchi betti kawinni ka"a harara horosirano iseno duchurichi lonsara dandinanni lawishaho lalu goginni lonsara dandinanni

roso yinanni woyiite manchi beetti egenno afriranno doogo ikkanna lawishshaho rosu minira hare roso afirara dandaanno maxaaffa nabbawe egenno afirara dandaanno

muuziiqaho yineemmo woyte mittu manchi maciishshaminosire huurote widira qole babbaxino muziiqu uduunne dibbeoo lawinore suusulleoo lawinore godo'lanno manchooti hakkoye muziiqaho yinanni

Daganna maate yinanni woyte mitu manchi maatete ilame fulihu gedensanni dagate giddooni karsiisame duuchu garini heerara dandaano lawishshaho dagate widooni karsiisamari giddo mitteenni de"ee loossate.

Hara daa`atona darama yinaniwoyite badooshu nooha ikana hara bayichi bayicho hara ikitanna daa`ato mito coyi maalalate kalaqama maalalate yinana darama kayini mangite fajitukii gobaa fulate

babbaxino dani uduunicho yinanni woyiite duucha uduune giddo amaadinoha ikkanna mineno ikko gobaanni horonsinayiiha ikkanno lawishshaho boosaallo horonsi'nayiiha hattono duuchurira horonsi'nanni

Muziiqu mannu macciishshaminosire huurote qole soorrano widooti isino duuchurichinni horonsire godo'la dandaano lawishshaho dibbetenni gitaretenni ikkara dandaano.

afantino gashshaanonna annuwa yinanni woyiite duuchu garinni afantanno macca fulte afantannonna gashshaanote yinanni woyiite kayiinni loosunni budenna balchooma gashshitinoreeti.

superimaarkeettete mirte yineemmoti duucha uduunne giddosi hanqafe amadinoha ikkanna giddosi hasi'ne hoonganniri dino jajjabbareno ikko shiimmaadda uduunne giddosi amaddinote.

Biifisa yinanni woyite babbaxxewo uduunnicho horoonsi'ne biifinsanni doogo woyi seesinsanni doogooti. Lawishshaho; buurunni ikko wayiinni biifisa daandinanni.

hara daa"atonna darama yinanniwoyiite manch beetti haranni duuchare afirara haranni heeranno daa"toho yinayiwoyiite kalaqama maala'lanno doogooti darama kayiinni fajjo nookkiha baara widoo fulate.

Ama'no yinanni woyte mitu manchi gatisanoe yee ammananorichoti duuchu manni babbaxxinore amanara dandaano mitu manni kaaliiqa ammanano mitu manni kayinni angasinni loose ammanara dandaano.

giwirinna manch beetti loosanno loosi giddo mitto ikkanna isino lukkuwa"oo ce"e lalo ce"e woleno kuri lawannore loose heeranno

sagaler manchu beettira kalaqamu hasatto giddo umite iseno manchu beetti heerara axxa woy ita hasiisannosi sagale manchu beetti duucha doganni afirara dandaano.

Muronna lalo yinanni woyite manchi beti kalaqamunni afiranotta ikitanna iseno sagalete gedde horosinanite ducha owante uyitanota ikitana murote yinemo woyite shana"o lawanna lalote yinemo woyite wahheotti

mini uduunne yinanni woyiite manchi beetti mini giddoonni horonsirannoha ikkanna babbaxino danai mini uduunni no lawishshaho barko daallasa mixashsho woleno kuri lawannoreeti.

hodhishsha yinanni woyiite manchi beetti bayiichuyii bayiicho harara horoonsiranno uduunnichooti iseno lekkate haratenni hodhishshaana horoonsi'niro ranke iillinanno lawishshaho kaameelu hattono farashshu hodhishaanote.

kalaqonna qooxeessa yinanniwoyiite lamunkura badooshshu heeranna kalaqo yinanni woyiite kaaliiqinni afi'nanniha ikkanna qooxeessu kayiinni hee'nanni qarqaraati kalaqo yinanni woyiite lawishshaho haqqe waa"oo lawinoreeti

egenshiishsha yinanni woyiite duduwo doogo ikkitanna mittoricho anfoyiikkire afisiinsanni doogooti isono mannunni xawisannoho.

boharanni mererisha yinanni woyitte boharanni hatono rooso adhinanni merershatti lawishaho televizhinetinni niko radonete boharanni hatto roosu buichono no

Sumuda yinay woyte mitto budenna balchooma xawinsara ho'ronsi'nanniha ikkanna hakkuy bidiha mayimmanna ayimma xawisanno uduunnichooti.

koatte yinanni wote manchi beetti lekkate qodhannota ikkitanna iseno duuchurinni loosa dandiinanni lawishsha lalu goginni loosa dandiinanni.

Minni udunetti yinayi woyite mini giddonni horonsinanni udune ikanna Ducha horo ano lawishaho fininchu buro wodhate horonsinaniho ganbayibba waa wodhateno horonsinaniho kuri minni udune yine woshinanni

hodhishshanna yinanni woyte manchi beetti fafo gobbano ikko muli gobba harate horoonsiranno uduunneeti lawishshaho kaameelao ikko farashshoo horoonsire ikko hatto harricho horoonsire harara danadaanno

Minni udeneti yinayi woyitte minni gidonni honsinaha ikanna isino worime mixashoo hatto dalasao barikoo lawanoretti

Murona laalo yinaniri sagalete wido gaamamana lamunkura badooshu no muro yinani woyite darcho`oo ikana laalo yinaniri gumamoret muro yimaniri shaanao ikana laalu kayini xoxowo woyi baaqelaooti

Mininna dubbu saadaati yinanniri mini saada basu"u woshicho'o ikkanna, dubbu saada kayinni doobbicho'o hattono amboomao yeedalao galashsho'o lawannoreeti

biifissa yinanni woyiite mitturichira xumille leda seesiisa ikkitanna babbaxxino udunnichinni biifisa dandiinanni lawishsha borro lawanori samuna"o lawannore horonsi'ne biifisa dandiinanni

Looso yinanni woyte duuchu dani loosi no lawishshaho baatto loossa umisi looso ikkitanna daddalu loosoho rosano looso ikkittanna babbaxxitinore mini giddonni assa umisi loosoho.

Muziiqa yinnanni woyte manchi beettira macciishshaminosiha huurote widira qolle soore xawisano doogoti lawishshaho dibbe horonsire ikko hattono suusule horonsire xawisa dandaano.

maashinubba yinanni woyiite yanna horoonsirate rahe ka"ate hattono daafuro hoo'late horoonsi'nannireeti lawishshaho kaameelu umosi maashinetenni loonsoonniho

maxaafaho yinanni woyiite giddosi jawa egennnote buicho amadinoha ikkanna rosu miniri axxine hanaayiihano ikko maga'note mine axxine hanayii maxaafa yine duucha maxaafa no.

Mininna dubbu saada yinanni woyte mini saada mini giddo heedhanotta ikkittanna dubbu saada yinanniti kayinni dubboho heedhanote, mini saada lawishshaho basu"u lawinore Woshicho"o lawinore ikkanna dubbu saada kayinni Ambooma ,Doobbicho"oti.

babbaxino dani uduunichoti yinannihu duucha uduunicho giddosi amadinoho lawishshaho baato shuqu'nate horonsi'nanni uduunicho qotto"oo heellako"oo yinanna mini gidoonni horonsi'naniri mixashsho"oo lawanoreeti

hayyonna bude yinanni woyiite lamunkura badooshshu noohu heeranna hayyo yinanni woyiite kalaqamunni afi'nanni egenno ikkitanna budu kayiinni balchoomanna mayiimma xawisannohura mannu uyiinorichooti

daddalo yinanni woyiite manchi beettira loosu giddo gaamantannota ikkitanna dadda'linannirino duuchare giddos hanqafe shiimaaduy kayiinse jajjabbu geesha dadda'line heera dandiinanite.

maxaaffa yinanni wote egennote buicho ikkanna nabbanbe huwantiro jawa egenno giddosinni afi'nanni babbaxino maxaafi no rosu maxaafi no hattono qullaawu maxaafi no.

ammanno yinanni wote duuchu manni dani no lawishshaho kaaliqinni ammanannohu danisinni kalaqinonke yaannoho wolu kayiinni angatenni loose misilete sagadannoho.

Seensile yinanni woyte mitu manchi xumilesi agadhara horonsirano uduunchoti lawishshaho hakkuri ficheete barra horonsirara dandaano insano cueo lawanoreti.

Daggana maate yinani woyite lamunkura badooshu heerana dagate yinani woyite qarqaraho iko miteeni henaniwa ikkana maate kayini ilame fulinoha woyi fiixa fira ikano

odoo yinanniwoyiite mittu coyi ikke hosinoha qummi assate horonsi'nanni dogooti iseno babbaxitino doogonni xawisa woye odeesa dandiinanni lawishshaho raadoone, televizhinete widoonni afa dandiinanni

Godo'le yinanni woyte manchi beetti keeranchimasi agadhara assanoreti lawishshaho medahono ikko mini giddooni godo'le godo'lara dandaano.

Afantino gashaanona anuwa yinaniwoyite duuchu loosini egenanitinore ikkana afantinori lawishsha macca fultinori ikitanna gashaano kayini egenonsani gobba gashitinoreet.

afantino gashshaanonna annuwa yineemmo woyiite loosinsanno luphi yite afantanno annuwaati lawishshaho insano duguni dubbaalehu fiissi fichohu insaati.

Sicconna badooshshe yineemmo woyte umise umise gobbara siccu noose isino hattee gobbara mayimmase xawisannoha ikkanna wole wole gobbuwa badooshshe xawisanno

giwirinnaho yinanni woyiite loosu giddo gaamamannoha ikkanna babbaxxino looso giddosi hanqafinnoho lawishshaho lukkuwa ce"a saada ce"a duucharicho giddosi hanqafinnoho

daddalo yinay woyte manchi beetti uduunnicho daddale woxe afi'raranna uduunnicho uduunnichoho soore hatto hee'ranno doogooti.

Kalaqonna qooxeessa, kalaqo yinanni woyite kalaqamunni woy kalaqamaho. Qooxeessu kayinni qarqara ikkanna kalaqamu giddo lawishsha mini saada ikko gobba saada muro''oo lawinore kalaqote yine woshshinanni.

hayyonna bude yinayi wooyiite manchi beetti hayyo kalaqamunni afirannota ikkitanna bude kayiini manchu kalaqe illete giddora esannoreeti

faashine yinanni woyiite yanna abitino uduunichi aani sooro ikkitanna ko"attete aanano ikko uddi'nanni uduuni aana sooro abitayo ikkiro faashinete yineemmo

mini uduunneeti yinanniri mini giddoonni horoonsi'nayiire ikkanna insano ganbayiicho finiincho worime badiro meemmo mixashsho"oo lawannoreeti.

Owaante yinanni woyte manchi beettira heerate hasiissannote lawishshaho uduunnenna sagale manchi beettira kalaqamunni hasiissanno horooti yine woshshinammora dandiineemmo

looso yinanni woyiite mittu manch heerara assanoreeti lawishshaho daddalaasine ikko roso rosannoha loosoho yine woshshinanni looso loonsaniti horosino woxe afirate egenno afirate hattono woleho gatate horonsi'neemo

odoo yinanni woyte manchi beettira techo ikke hosunore kullannireeti isono bara widinna baara gidoodiha kullanni doogooti

Umu dananchooti yinanniwoyite manchi beettira bisu kifile giddo mitte ikkitanna isino goowi alee afamanno isino ilamihunni hanafe amasi godowira heerenni afiranno

daddalo yinanni woyiite mittu manchu assanno looso ikkanno isino lawishshaho mittu manchi shaana daddalannoha ikkiro woxe afiriro wahe noosikkiro wahe hidhe uduunnicho soorrirate doogooti

Owaante yinanniwoyite manchi beettira hasiissannota ikkitanna iseno lawishshaho sagale mine uduunneoo lawonore insa sasunkuri manchi beetti heerara kalaqamunni hasiissanno owaanteeti

Baadi xagga yinanni woyte xagvgaa ikkitanna iseno mannu babbaxxitino daronnino ikko murotennii gamba asse doore loosannota baadi xaggaati yinanni

Elekitironkise yinnanni woyte manchi beetti loosinotta ikkittanna iseno duucha horo uyittano lawishshaho caabbicho babbaxitino woyi duucha shiwonni loonse horonsi'nanni.